Paɣa n ʒiya ka duɣu tam buɣum zuɣu ka o chimdi kpaakpulo ka gaɣali ʒiya ka di kom nyɛ zaɣ dozim ka tahali ʒiya ka nyɛ zaɣ piɛlli ka piɛɣu tam taha shɛli zuɣu ka paɣa ʒiya ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka paɣa shab gba ʒiya n pahi o zuɣu

Paɣaba ayi bi ʒɛla duu ka yɛ sitira ka binwola bɛ bi sani binwola maa yaɣaya naanzuu biɛni Alaafee biɛni kpalgu biɛni leemu biɛni ka bi yɛ sitira zaɣ sabila ni zaɣ nuɣso ka pili zipiliti zaɣ sabila

Gamo n niŋ ka lora doya ka o kom nyɛ zaɣ piɛlli ka loori so ʒɛya ka o kom nyɛ zaɣ ʒiɛ ka tani pilo ka di kom nyɛ zaɣ nuɣso ka lora shab biɛla palli maa zuɣu ka bi kom nyɛ zaɣ piɛla ka so bɛ tooni ka o kom nyɛ zaɣ ʒiɛ

pali zuɣ' ka lora nim garita ka niriba zaya ka so baɣ' siriba garita ka yɛ polin nɛma ka gbabi ƒɔn ka pɛli zupiligu ban ʒɛya maa ni so yɛ nɛɛ ʒiɛhi daw' ni tupɛ zaa